gaammo dere asay issife shiiqidi humetishe woyikko tobishe beettees eta issi batettaykka aaba do7yakkonne keehi coorattidi shiiqidi beettosona

issi aho sofo wekko atarashe giddooni gutta asi sintara uttidi hasaya eskishe wekko hasayishe betes izappegiyeda cora mela sohoti beetosona izikka sintada coora

hayssan tsnibe ashu ekko seelashe diizi yaase diikko issi bootta sintan ka7eti issi addekka egidi haa asasi haasayishi coura asatikka esgish beettees

Hayssan taanen xeelashe diisoy haazigikka gammoo dere asi mati atomi sipe utidi haasayishi wekko tobishe diihe yilaga naytikka guyera eqqesi beettiza qoncisees

Issi aaho sohowan issi addey cora asassi miyoba immishe de7ays hashohoykka keehi aaho gidiza soho geetettidi erettes.

isi lo7ida suhuyku diuro melata suhun asi uttibi haasayishi oykku eskishe beettes ista pekka sinta baggara gam7i urtiza shin isi uydi mela beettees

gammodeli asay ishoisha maadana niini mita kansedinne isife utti shimpidi hadishin istafeka sintaara isi adde bahuun oootidi kushe saaxidi eqqisa ga qoncisees

hayssan haanni baashe weykko xeellashe diize aze diikko cora asati dungosa maay7idi diisisha qanxe shenekko diggishe bayese istika uhayssa qoncisidi weykko ha xeelde doosona

issi heera asay maarara uttidi ha xeelishe beettes istafekka sinta bagara dunguza maayidi huphan qoba wottida issi addey beettes

coora cimma asay ha simmidi banta kushi maasaka moykidi yoo masqala yiigdi dungusa maangi deettida asi keehi coora

gaammo dere woga qonissa maayo woykko dunnuza maayda attuma maca cora asi issife eqqiti abakko xeelishi bedoos istafeka buye baggada miti beetees

bootta bollara maaydi banta qunqa qobe woottidi banta kushin toqu bandira ukidi maalara mumboran uttidi eskish woykko hasayishe diza asa qoncisida misileekko

Heezu asati marara dunguza woykko gaamo dere woga mayo mayidi bantta huuphenkka qoophe wothidi istappekka isoy gidon mikrapone oykkidi haasayishe beetees.

Hayssan taani be7ashe woykko xeellashe diyosi aaze giikko issi aaho kketta giddon cora asi issippe shiiqidi tobbishe woykko hasayishe be7ashe de7ays.

isi aho adarasha giddoni cora asi uttidi woykko yelagi haasayishe geettes izinaa sintaara mayke oyketi haasayishe woyko qofa immishe betes

nam7u asati wolko adde gida asati ha seelishe wolko banda kushi waraqata bireda oykidi asa eskishe beettosuna ha asati lo7o sohon beettishe dawusona

Issi sohoni kaba oosonchati asara hasayishe wekku tobishe beittees isapekka issino maca sinkara atharametta xeelishe inyee uttida issi adde dunguza maaye wekku firawe maaydi hasayees

xora assiy isipe haasayishe issapekka sdaara isi adde wekko bakalakayy ba kushin makrofoone oy ibi asasi oddo gatishe wekko gatishe beettiza ogebes

Tani hayssan beyashe woykko xeellashe deyoobi ayibe giko issi adde aho soohoan uttidi pasinta ha zaaridi lo7eti xeelishe beettees

hayssan taasi beettizae aazigikko cora asi hiisipe uttidi woga uisidi bota maykko dummuza maan;o maayida coura assenne ba hobin qobe wottida awati cimmoti bettishe dees

issi adde bootta tiishirte sinta baggara dunguza diizoga muayne ha ba kushe xaaxi uttini xeelishe de7eesi izi miicenna ayzaakka hanonna cuuguri xeellees

hayssan taassi beettiza gado gidikko aho keeththa giddo kawo osancha asati uttidi haasayishinne ezigishe beettees izabekka sintara heezhzhu lo'o asi utidi beettees

Gammo dare asay issafe uttidi tobishinne haasayeshi be7ays istika wanta ayfesinta zaaridi siydi mogo esgidi ha xeeliti beetifi dees

issi naaya haasimmada puugi adussa yededa dungusa abana maay7oda ubaran uttata miicashe doos izikka hube keehi yitakku

Issi adde maladida suhoni daqooren dundusa afala qaaxidi wokkoo xaasidi guye baggara dundusaga boottara dimma dummara deega geddiyi uttiganninne haasa ishidageo geettees.

kawo oosanchati issife utti zaa giti taasi mitis izikka ganta sinta haatha hayllandaza muttidi ciishekka mummara bolla muttiza giti taasi beettosona

gaammo derey aysiya woykko sintara kaaleteya kawo goosanchati isife uttidi tobishe woykko ha seellishe beettosona etikka maara maara uttidi beettosona

Nu bita asa gidena geti kehi loyiagetti eri bukishini banta bola janxila oyqidi hokidi matakko aybako qoriyaget hokizza geti betishe dees.

issi nayya ba huphe duge yettada zo7o maayada sora gixada ha xeelishe doos ista ferka guye bakara ahooykko gootta mitti beettishe dees

Issi keeththa giddon isi bolla shiikida oyditi cooratidi doossana istapeka guye baggara ciishi lo7id niigidi bettidi dees.

xeellen keehi lo7i ekkida keetti isippe maarara biishe de'ees istafekka guye baggara mitti eqqidi isi citan bettishe dees

Haara biitta asa gidiza issi inda sinta baggala aymakko hashe bolla wottada ha xeelayda diyara beettashe doosu ipeka wudiyeda cora asati doossona

Nam,u asati issippe keehi lo7iza keetta bolla uttidi banta nayta oommi oygini mincishe isoissa xillishe doossona

tamari nayti maarala eqqidi bootta maayu wuykku qabsa maay7ni higanikka tooppi bandere diizaaga mayza naati badda kushi bandira xoquootti oyqqizi

Keehi lo'iya sohoni heessu maca mayti badasokkon hatha ba'di wuga maay'o maaydi baggi ha guye seelishe beettiza qoncisida misilekko.

issi asinne betibeenna sohoni ombara yiissi wootidooge mitagidun keehi lu7ees matakiya sa wootidoogara mitidi qonisida yeo eretees

hayssa tassi beettizay aazi gikko shafa mikko hati mogizo suhi keehi dujiyi beetees izaabekka giddun olli mikko ziqqi eka suhikka beetizaanana

ha sohuwan tani beyada diyosoy aaze giko daro wokko cora asati issapfe shiqidhi supermarkete woykko giya beeetea sanha maayo shamidi bettishe

Hayssan ta beeshe weykko xeelash diizo sohe key lo'issa nne hatti giddon eele uttida soho beees a yuushonka miti guuti guuti besside diisa hasoyoy loo'ees.

issi loo7i ekkida sohoni nayti bootta surera bootta shurabera maydi maarara eqqidi guppishe meetto medhishe bettiza misiliye hasohon dees

Issi namoba miisha bolla nam7u asati haasayidi beetto sunna istafekka bee bakara uze zuporte diya xuufe igilizatun saafatti uttidi bettishe dees

hayssan taassi beettizay aazay hiikko issi addey ha xeelidi asi mendhiso asa kushi uthora haasayishi beettes hasufoykka daro go7a immida muisha bessees

ayssan tani be'ishe diize azegikke misile bolla hisi suufi xaabetiti izafekka biye baggara woqe keettay kese sagi bitishe deies hasuhanka cora suufi gittis.

hayssa nouni bahido mikko muusi geetashe diisa sufe hagadan yaagis isin abichata haggeho asa naati foto dendanasi daro go7a iniba mushenne daro yelagan erettida

Hayssi taani xeeli zuye aaze giikko isi woraqata bolla dumma dumma suufi saafeti uttidanne asa misile diizaage taasi bettesi hagiikka qoncisidi oykko besii dizuye azee.

issi macasiya ba kushin mayke oykada haasayishe woykko haasimma xeelishe doos istifekka guyi baggara suufe beyage beettishe dees

Hayssan tani be ashe woykko seelashe diza aaze diikko cuura asati maarara ekkidi ha seedishe beetto suna istafeka guye bagqara lo7o sohoy deettees

Hayssa taani beyasha diizee aaziykko maabrati mithi birada oosatiti maarara gadana eqizaagi biitis istafeka gibtura aa7oolikka asa efiziduties.

hayssi tani xeelishe tasi bettizan azimikke habirate mitape si tabakara ichashu aziekkisi panta maa maadi haa xiellebeti bettishi deessona

Hayssa taassi beetishe diize haazirito oge bollara maabirate shugui bizaage feetese izaape yabaggara mitika maafika beetishe diizekko haayomisiis

Issi do'aketti diishe beetes istafekka cuu pudde kishinne saloykka dummumera oyqqiti betishe deees istafe wee baggara soqu geeda dereekka betishe dees.

Hayssa daassi beetizay asigikko keehi summi ekkida suhon mabrate shubi yaanne hanne kadishe mittisikka sohonni lietisi beetisa qoncisida miishakko.

isi keetta giddon keeh cora asi uttidi quma gishinne issora haasayishi beettis nom7o macati guyera uttidi badda haasaya gattishne isi addey sintara uttidi mees

hayssan tani xeeloode isi katha manawu woyko uyanasi go7a imizageti mubale silkeranne subera woti doogi beetees hazikka abarato duuna xaabitisko

Amara tooranne immisato qaalara xaabettida awash bangi geetettida suufe beetishi diees hage hoykka asa natuyo daro go7a oykko mado immida biishako

Issini keeh ahu sohoni maca natti ehidi banta waraqata imidi iniko xeelidu ekkida mayta isi macara letega xeelayda bettizaara qonccissees.

Kawo oosanchati banta kushe biidiyenne wurakata ooykkidi gooteshshi de'yssa qofa xaafishshe bettesana izafekka nam'i inddo nam'i adde gidis geetees

hayssan daani beeshe woykko xeelashe diizo issi addey ha simmidi xeeledi woykko xaafidi uttida azi beettesi izikka keeyi erettida asa geegattes

Hayssa daali beyashugikko xeellashe diisey hassigikko tukke uyuossohi yiigisaage gambodenin eretida sutup su betes hasuhinka as udtini miidi uyigi witisa iza beyashe daayis.

issi sohoni cora asi sufe maaydi wogawogga asinne banta ayifen manatsire woththa asi beetishe izaappe giddora isinahay ba komputeren ega xaafishe beettees

isse aaho oge bettishe dees appe habaggarane ya baggara asay uttidi tokke uishe beettiza asa gidishin tani habaggara dees

Bittan eretida ooso sofoti keehipe daru isappekka isui hasoho erettida ga gidishene ha sohonka haga dan geesethi diil abaaratun xaafati utti beettins dabin itiophiya til geeggeeth biiroo.

Hayssan taani biyasha disee azi giikko issi lo7o suufe xaabatida appey habakara issi adde eqqidi awashe ubbas giidi ha odes

nu heera soretetha wiikko nibich sorasetha naalisida asati banta maay7o maayidi hubenka qopho wuttidi isi addara sha gido uttidaagisi beetto suna istafe gudi baggara mela uynni bittees

hayssan tani xelashe woykko beyasheine aseygikko saroreta naalisi asati issi keetta isip shifi sinta ha saalidis xeelishe woykko godiya wora ezigishe beyays

hayssa daane beyashufikko zaelashu dizi azeefikko makalakaya oosancheti maarara badda maayo maydi badda hobien qobe wottidi eqizaabeti beettosona

heysi taasi beetizaa gaza bitikko isi adarasha wekko keeta biddooni keehi lo7iza sohoni isi adde sintara qobe wotidi asasi mootishe wekko ha tubise she reetis

hayezan tani leiso misile taasi konciso oga gibiko zo7o woga maayo mayda ba hubun qope wottida ooso oottiza asi maalada ekizaagesi leetishe dos

issi lo7isa sohoni guutta asi uttizi beettees izappekka guye bagqara mela soho darom beettees ha asa giddo nam7ati maca gigish harawoti

saruwetta naagisida asati maarara iisippe eqqidi bantahupen karetha qobe wottidi maayokka maaydi maaran salfe eqqida shin biiis deettes

Hagaani insani beyash yegise zeeyekko hesu asati hatta bollara makina mukko markabi laagishshinne izappeesentara shaaray doodi ekiyezaaga lo7etidi qoncisees.

Issi wokka waraqata bolla xaabeti uttida botanli karettan salumela xaabetisa suufi kaqetti uttida shin isamiyen isi saroteta naagisida izikka eqqi saage betees.

xeelliyoode keehippe lo7iya keettay maarara de7ees istafekka sintta baggaara aaho oge yaran heezzu makinay biidde dishe be7oos ha sohoykka loo7es.

Asi baynna melasan issi biitane wupo adde eqidi ha xeelishinne haasayishi beettees istafeka guye baggara lo7o soho giibi uttishu beettees.

wolayeta sooddon eretida dasa mayti quma maalasi maadiza sootuppe issi wolayeta gutana ha sohoykka keehi aliqu yukko lo7ida soo geetetti erettees

Issi aaho sohon woykko keetta giddon yelaga nayti yussippe toppishi woykko esgishi beettes istafeka guli baggara nam7u asati uttidi

lahissantaasi beetizay aazi nikko issi addi ligido eqqidi toppi bandela pudde seedishe ne istofika nue baggaa xiiday eqqidi beettees.

hayssan keehi lo7i ekkiza sohoy beettes ha sohoan lo7o miishikka issipe oydara woikko wombarara uttida geeti beettosona

Hayssan taani be7aza dizoy aaze giikko issi keehi wogga lo7o pooqet beettes izappe sintta baggarakka keehi cora asati eqqidi beettosona

isi biroon keexetidi diya keetta beddu biitikka shucekka beettees issa giddun eqiza azikka biittu suna ha asaytikka meehu haasayiti meekko keetta ba gufateti biyetes

asa nayti quma maananyo wakko katta laata dumma dumma soho utti maana sohoti beetosana ha otelikka keehi lo7iyaga giidishin keetka amerika be7ees

Issi adde lo7o soha uttidi ha xeelish beettees istafeka sinta bagkara lo7o wanca i demmido lo7o beettishi dees

Hayssan keehi gita woykko aaho keetta be7ashe days;ha sohoykka inddenne guutta naata woykko lo7o etayyo payyatetta immes.

hayssan isi addey lo7o boncho sohon uttiza izatane beyees appe sinta baggara dunguzanne ishi inde pootoy dees

nu gaammo mikko nubita gitton keehi eretida asati isipe uttifi haasayishe woyko tobishe beettes istafeka sinta baggara issi inda ba komputere waqqada hasayishe quncisees

hayssan taani beyasha diise aasaygikko cora asay isippe shikiti agakko utitinne ba maayu sikidi beettees istafeka guye baggara mubbodi beettees

Ista mochaasiya kareta mayo maayoda baa huphpheziya tiyettada istanaa agakko ushsheda diyerra bettishe dayse isipfekka mubaggara asawe eqqisi keelishi dees

issi inde ichada haatta uyeda qeeri naa qoomma oyqqala beettooso ha xeelada akka miicooso ama yido furabeekka karetta

Tani haso7on berash diiza aazi diikko isi paayatetta naago keeta sun hargancha asa isi inda xeellashe de7awus

Hayssan taassi beettaze azi gikko issi urasi suutti paci immana woykka ekkana liidi oychishe diza misile beyaze dayssi

isi keetagidon cora asati iisipe gididi daabo shaakishe be7ettis istasintaga ushikka beettis hingetikka hasohoni maana mikko bihena

Kawo oosanchati maadasinta muraqaka wuttidi haattaka helanera oykqidi mumbara bolla zeempidi haasayishi murko toppishe biza cuura asata be'ashe dayes

Hayssan taani beyashe nam'u asati beettos isin akka ba naha qushshesi meko milada beettoos issikka ba hoben sharbe xaafidi koote gugga maaybi omadees

Issi biiro didton heessa asay uttidi haasayishe moykko tobishe ista bekka isso sintaala adde uttidi nam7o naytu yoo haasayishu moykko ba qofa immishe beettees

hayssa taani xeelishe beettise taasi assegikko isi aho katamanotu woga woykko kawo oosanchoti sipe maalada eqqiza giti banta ulo wogga bessishe gees

metootida asas coo maadana bandayiza gitti hasohone soofera beettees basctha hospichale gurosen ere tikidoos deetettiti asas go7a immana dandaya deqoti bettifi dees

tane biyasha woykko xeellasha dizzo sohani keehi wogka eqoti beettishe dees heggekka hospetaley woykko paayateta naaniso gibidi eretidi bettisi dees

Uddu asati issipe walaqata woikkidi istafekka issinna indeleeshi taabukka sintawootidi haa xeel giddi ekidi.

issi keetta karen wogga mitay eqqidashi beettes istafekka simita baggara moterenne asay eqqidi haasayishi moykko tobishe beettes istafekka ha baggara biratay beettes

hayssan taasi beetizay aazi niikko isi inda mita hokkeda ba huphen qube wottada goteka mayada miiceda hokkadaaro be ash days

Maabaratey moorettidaga cora asi issippe shiiqidi giigissishe woykko lo7etishe beettes cora asay sa7an eqqidi pole xeelishe issi adde bollan dees.

Hayssan tabeeshin woykko xeelishi taagi beetiza azegiikko maca ceema asati banta akapa kush oykkisi hatha ulla giigisidi waykko buukish duussunna

issi aaho ogiyara haahon xeepire mam7u asati hemetishe phitappe hiile baggadakka maamaaafi hintay eqizi beettes hasinta baggarakka daama gajjia suufe beettesa

hayssan taasi beetiza azigikko aawo ogi dumma dummasara asa himisisida ogi betishimkko asfalte xiellayda da7eesi iza bollarakka maabarate shubo himittida

hayssan taani be'ashsha diize aase beykka nobite giddon ereteda asati isipa shiili tobishe woykka ha xeelish beyas

Nam7en maalti issi liikida sohon eqqiti haasalishe issinna ba mowaale xeellaydanne sintha baggara tunduza afali duge yedettiti bettishe dees.

Xoqa sohon faylan cora diidida asati deqdhidi banta kushe xoqo uttidi xeelidiweykko haasayidi doosana istafekka sinta bakara deree yidees.

Numitiyo weykko toophiyo sintara kaaleteya cora asati issippe shiifiti toppishe weykko haasayishe beyashe ista bekka sinta baggara haasayiti.

Hayssan tani biyasha dizia-aze giikko issi addey wogga woraqata bolla pooto aage uttidi ha xeellishe beettes appe sinta baggada toopphe baaderay dees.

ha7izan tassi beetiza mala gidikko ogera isi adde ha yishe oge doonani lo7iza soohotikka mitika beettes timirte keetikka loyttidi beettees.

Gutta sumi ekkida sohon goyne hoykko ammano keetti de'iyage beettes istafeka guye baggara cora miti eqqidi beettifi deessa.

hayssi taani miyada liizune azigikko isi adde goota maayo maydi pasintan shaasha tukera ittidi komputere bochide diiza makka betis maka issune

issi kamare nayti budro sohoni bittiza misili hagani taassi bettisi ha sohonga issi suufi xaafetidinne issi puutuy naayi eqqi zaagisin bettishu dees

Tabare dayti tabaren sohi keehi lo'i beettees istafikka duye baqara bikka eqqidi beettishe dees dayti beettana xaykoni hasohon asi ba.

Qlora attuma asay issife shekiti heerappe pusa dammidi pitishi wekko geeshishee weetees istafeka issii koppiye bagun wutidi fittizi deyiza izati issi miicees

Cora asati issife eqqidi tibirte tamari diigisi wekko wursida macille attumi ha xeeledi eqqida asi miettees istafekka sintada bursa oyqqi zaarakka beettowos

Sarohetta naagisiya nan7u asati sinta bakara uttidi banta woraqatan paace ekkishe doossana istafekka guye bakara hara maayo maayda asatikka xeelishe doossana.

hayssan taassi beetishe aze dikko hashshu saro yiideta yaagiya woga xuufe woga woraqata xaafettidi beetishe dees istafekka guye bagkara aybikka ba

Issi melasuhon cora asi uttisi haasayshi weykko tobish be'ees istafeka sintaara mena darabesi uttini mineera kompigade diishin issi adde uttisi beettees.

Tani de ashe wuikko xeelashe deebi aazi wiikko coora asati issippe oottish wiikko akafa biitta bukkishe beechchosona istafeka buye baqala woga naamises.

hayssan isi biitta goya mahinay sinta baggara bookkish woykko biitta kaashi ekkishi dees istafekka guye baggara daro buuri beettishi dees

Gammu dere si banda heera geshshateta naagish muku maxita tinka oge asfalte fitishi geeshshateta naagish beettes izaapeka guye baggara issi mokini eqqasu

Hayssa daani biyasha diizee azekko issi magini bura wuikko boorettaba deddish istafeka guye baggara hessu asati buura deddish beyadde dabee.

Hayssa daani mershidi si ha xirikko heessu asati banta maayoo maaydi baduunaka maske wootiti makina giddoppe buura kesishe beettees izikka banta miyeen baa.

hayssan tani xeeliyode cora asi oge giigisishe banta maayu maayli ogeppe shuchcha guura dentishe beettes hayzappeka isso woggi etara haasayishe bettees

isi adde naaye uttidaage komputere abakko oottidi woykko digital matawuqe giissidi diiza naaye betesikko izappemiyeerekka maashonal aydi biira matawuqe giza sufe amaratu xaafatiis

Issi un7a keessa garsan heessu asati maalala eqgidi istafekka sinta baggara issoy komputeri ba kushe bochishe beettees istafeka guye baggara pooto dentishe..

nam'u tamare nayti issi kilasen uttidi komputere xaafishe woykko xeelishe beetosona istapekka sinta baggara haatta wuyo miish dees

Hayssan tayo beettizay aaze giikko iisi addey uttidi yaa simmi haa heezu inddey uttidi miyyera ha xeellidinne qasseka sintta baggaara heezu addey eqqidi beettishe.

nam7u naati issi sohon utishe etikka issi gooso otidi beettosona etikka payda woykko matawuqe kesish guutha nayti beettosona

Isse ne aa uttada bootta shuurabe woykko koote maayada hasimmada asasi odo gatishe beettoos izapfeka guye bagkara payda itioophiya geetettiyaage.

hayssa taasi beetizay azi iikko isi naya pooto bolla diggada payda matogi giigissana dandayizo oyi bessashu wokkiwo asasi yootishe diiza misillo bessiyis

hayssanta si ishi kadbitta kaalatida sinta asi beettees apika guye baggara tooko bandabine amarka baandani beettees izikka kade asa gidoys erettees

misile bolla beettizay azee giikko toho kuwaasse kaasanchati keehi eretida kari biitta asati beettossona ha asatikka daro dosettiza woykko nu asa erettida biitta asi.

Issi lo7ida suhoone cura asi isipe uttidi bantasintaan haladeera hatha oothidi dunguza maaydi uttidagiti wiikko haasay di di saaweeta qunxisees

gammo deren keehi erettida woykko bonchettida asati banta qooren dunguza poodha aattidi huphenka qophe wottidi wogga suufe xeelishe beettosona.

cora asi maarara uttiza istappe sintha baggara heedzdzu asati uttizashi be7ees istafeka nam7ati malta ayfen manasibe boottidi dummuza issoy maayi beetees

hayssa taass beettize azi gikku cora attuma asi barara uttidi banta homiyen qobe dugguzaaga baatidi guuera ekida asinne siidi dizza asi beetees

hayssan taane be ashe diise asi geekko dumma dumma mathouqe wokku qandapoto wottida cura asati macanne attuma ginizaabita be ashe daes

Tobetid dicha woyko laame ehanas nibita deren asi kisipe utifi koppishinne mistrafeka guye baggara itiophiyan hodette misale taggeen giiza suufi quncidi bets

nam7u dhasefi miyeen eqqida isa pekka isso nimitta ayssida awi ahammada gidishin eta sintaara makala kayafi himettano giikishe beettiza misile ol7isees

issi aho keeththa garsa cora asi hokkidi beettees istafeka guyi magara heedzdzu adde hokkidi isa bolla woykko maami bolla ayssi sekuriti giya xuufe beettees

Issi sohona cora asati isifeekidi tobishin beettees isseppeka corati kareta koote mekko suupe maay7di eqqida geeza gidishin.

Limite sinta gitida asati keehi eretida giti maarara uttidi haasayshewekko toobushe beettees izaape sintara wokka telebiziniye asa disisheekka beettees.

issi sohone karbitappe yida azikka soobita asara izife ekidi mashine beyashe diza azikka yaletes hegetuppeka diido sohoykke hi olo7essii

Nam7u asati iisipe uttidi baynto sinta ha zaaribi uttidashe beettes iti diyo sohoykka aaho wykko lo7o soho gidibi eretes.

Cora asi issippe utti haasa7ishe beettees hessafekka coray sarotetta nanggisda izaawati bantta qoobe qobidi bantta kushen luukenne waraqata oykkidaashi beeteesi.

heedzdzu addezi guye baggara eqqidashin istafekka sinta baggara isi inda qooran abakko woottada guphenka qope wottada ha xeellashe dawus

nu heera hukku bite sarkota naagisida izi babaayoo maaydi hupen qophe woottidi ikisi ha xeellishe diisa asekka beettiza misine qolxisida neehokko

Issi sarofetta naagisida izaawe mita qanxifi miikko miyen issi ekidi wara gitto doosso naa izikka ba baanyo maa7idi mitta kalta qanxees.

Issi ekatama liddoon saraeta nansiageefi maalan maalan ekini himedhishe mumikko asintasidi himitishe bedhus istafika guye baqana aaho pooqe beettees

Hafayssan tanni bersha diize azeenikko saroteta mimithega naagisida cora adde issippe eqqidi mikko magalakka geetetti daageti banta kushen mantana oygifi guppishe beettees.

Hayssi nuni be ishe diizsoy azi dikko sarotetha naabisida iza wukko federaale asati banta maayo maaydi eqizaabetikka heettusona guyera bandeda woqqida geetikka.

Hasohon tani be asha diuze cora asay issife maara maara uttida gidishin nam7u asati banta hophen dunguza qophe wottidi beettosona

issi adde ba kushin makiropoone oyqidi kareta suufe maaydi garsara bootta maaydi haasayishenne ha xeelishe diza issi adde bessida woykko qoncisida meto

Issi keehi mela gidida sohonne cuura adde asi ekisi beettees izaapeka baggi qobe ba hou muutiza izapegeeda salo7 beettiza gide hini baynta kushinka halande oykkisa asi dees

Issi aaho keetta gidddon cora asay issippe waraqata oykkidi tobbishe woykko wottidashi beettees ha asaykka ta xeelliyode keehi keehi cora.

Haga diza misile ay qoncise wekko cooraassi issi keetta giddo uttidi asara hasayishe weykko tobushe diza no.o qoncisesko inzapesentara issi inde uttada bettawus.

hayssa tani xeelashe woykko beashe dizay aaze giikko coora asay istappe uttidi haasayishi woyko tubbishe be aas istafeka sinta baggara makinay eqqidi dees

Ichashu asati isipe utida diishin istafeka isinna maca gidala silke wikko mobaale xeelashe beettoos.

cora asayi issi bola shusudi tapa bolla ta kushe wuttidi haa seelishenne miicishe diiza asikka betees izappey guye baggara uttida nam7u asikka beetees

Issi adde misila bolla ha xeelishe beettees izikka bollara koote maayi garsara shamise maayyi ha xeelli mincishi beettees.

hayssan taani biyashe diise hazazi iikko sinta bagqara heessu asati wootifi banta ayfi nam7u asati marasile wootidi xeelishe doosa istafekka guli bagqara

hayssi tani xeelisheetas beettizay aaze gikko hizdzu asati isi keetta gikko uttidi ha xeellosona idikka kawo woosanchakko nam7ati maca issi adde beyti xela

Hayssa taani xeelasu woykko be'ashe diza haze giikko issi addey dinse koote mayidi miicishe bettes. Izappekka hara baggani matani mule giggida qoncisees.

Toopphe bandararanni isi harabita wekko oroome biitta mandadi kaqeti ottido sohooni heedzdzu asati ekkisa geti geettushina isikka wanda sufe maawedi nam'i sabatoti shu deette.

Hayssa ta be7ishi miikko xeelashi naa7o inde isipe tukka uyiddi mi7ishi muikko ka7ishe beettosana eefikka loo7eessona

hayssan taasi deettiseyaziegikko asi isipi eqqifi soo xeelida asinne ha asikka minitta asa deenna kare asa gidiza misile qoncisees

hasu wantani be asha dizzo aazelikko isi addi sintara ekidi cora asassi tobishe deees haasayka keehi gooba

issi maca mayiya giya giddon eqqana harasa seelashe dawusu ipe guyerane sentara dumma dumma qomati beetishe dawussona itikka lo7es

hayssa hinni be ishi diisay hasayygikko issi bagan yuulasay ekise issi baqan qasi partenne lojistike geetetiya ilalizaathon xaabetiza suufi be ishi woykko xelish beetees

makena giddo malatida sohon coora asi maadara ekidi betishe idees istofeka giddo issi mugeeda adussa maci eqada bammubale xeelishe betees

Hayssan issife sheeqida paydon keehi coura gidida paasporte woykko kare biitti baana maadda miishi bessibi gidishshin ha lo7o

misile bolla coraase ispe utidi tobishi geekko namogish hdees izappeka sida baggana isi adde ekidi istasi yootishi beekko eta haasasishe beettees

Hayssa daami miyasho diizuy azazemikko dumma dumma maayowo maayowo mincidi uttizuomminne mitara mikizaage beetees izapekka guyera laynchikka eqizaageo beetees

hayssan tani beyaza diizoy asay yiikko cora asay baynta kushe pune dentidi waassidi isipe koase kaasanchafi de7ishe izaape guye bagqara asi uttiza asatikka beetossana

hayssan tani beyaza dize aazi diikko cora giya guddon de7iya karta ayfeta woykko asa maata umatetta maaddiya bakka bi7ashe dayss

hayssan taasi beettizay aazeikko nam7u addesi issife ekidi kokkakolla geetettida ushsha yaannehanne giigissidi di sha weeti beettosona itikka he ga giigissidi keehi dafudosona

Issi keettan heedzdzu asati utiri tukke miishenne haasayishe beetto suna istafeeka guye maggara cora so miishati beettize doo suna

hayssa taani misile biyashe diize aazi giikko kare biitti asa nayti baana giikko kesiyo paasporte qooda keehi cora gididi betize deesee

nu bita woiouiuikko topphe giddo daro mooreteda wiikko walgi pacu doo asi bessidi deesi yaassaka maandanassi hayuhoy wiikko ha eqoti daro go7a immiza miifokka

bootta shurabe mayda yelaga macanne attuma naati dereppe garsan ekkili binjidi hasimili pooto dendishe beettees istafekka giddun heessu abdey uttid beettees

Malara isife eqqiza yelaga mayji beettosona izikka baggi maayo bota maaydi baggi bollara koote maaydi giddon wokka shuchi eqqizaagekka beettishe dees.

isi naya hattafe garsara miyettayda qanta suure gixada huphe adussa yeddada bettishe dees yisippe bollara boththa haaththay dege gogishe beettes hasohoyka keehi lo7es

Issi lo'o macasa haasimmada bootta maayo maayada eqateshe beettees issika hu7ee addussa gididi keehi no7iyage beettees ippeka guhe baggara.

keehi gita aspante yeekko ogee haaho efizaawe beetees izaapeka miyeera keehi aaho michi yoekko wari beetees iza miyenka keetikka beetees

aybinne baynna mela sohoni issi inda eqqada ba huphe yeddada bunguza maayada yaa xeellara beettidara eqqasu izafekka sinta wbaggara saloy beettees

Issi maca asiya dunguza ba qoore makada hayta tigayda ha xeelayda beettoos issika huphe keehi adursa gibibi lo'ee.

hayssa maadi lo7iza maayo maaydi hatabe garsara eqqizayiti biitto sona izaabeka giddo issinna na7ay moca gidiragisi betosonna izaafe gie dagkara shaari beetties

Duron say wontishe woykko awa ayfe guura xale baggara keishe beettees istafeka guye baggara melida mitey beettishe.

shaafa woykko haatta karera xoqa suhappe hatthay duge gokkishin tani be ishi dayssi istafeka guye baggara cilelo woykko lo7o miti dees

issi meya ba sinta ha zaarada kareta shulame maayada sure idada ba humun qobe wotada kushshe denta ufaytishe moykko mincishe beettes istappeka

Hayssan tani bersha diize aazi hiikko cora asati issippe ekidi ha xeedishin issi ilde sinta baggara do7o maayo maayada huphan koppiya wotoza miixeeda dawus

hayssan taani beyasho dizay aze gikko issi naya komputeren xeellashe naa ayfen malasele woottada ezgashe woykko beyasho diizaara beettash de'awusu

Tamaare nayti banta yuniforme mayidi banta kushinka woraqata oyqqizi naagishe.woykko maarara eqqidi issi issi xeelishe issi sinta xeelishe beetees

Dijitale matawuqqe kesanassi issi nay ba ashara immishe beetees izika mata mala mayida asa gididi ha xeeliyode asikka sinthara guyera beetishe.

Hayssa taame be'ishin cora nayti issippe eqqidi ha seelishe beees istikka lagakku naamidi de7iea mala bessees istika ha xeellees.

dere asay isipi gedizi kawoletiyo kaalettiya izaawa doorishe woykko maarara isipi eqqishe beettosona ista tokka guye baggara aaho keettay dees

Hayssa luossi meettisa wussile bolla muunu beyido michi aazi hikko oyto mayti isipi ekkidi duuro gorsishinne cora asi maara ekkidi doorish be'ees.

tamare nayti qohodan keehi cora diti maarada baanta miniforme maaydin ekizaagisi beettu suna izaafeka guyeda saanuthida naytikka beettu suna giddon mela wedikka betti ha

hayssa guutta nayti isipe eqqizi guyenne sinta xeelidi eqqidosona etikka maara maaran eqqizi isisooti gotta nadhala maay7di meekkize yeettosona

issi heeran cora asay issife shiiqidi aygakko ootidi beettes nam7u cimma aawati ekidi xeelishe beettosuna gutta nagikka issife xeelishe beettes

ha7i kawoy asa mulakka isiidizite mato7e kesefe giizi awaajjo keesis egappe dendaga asa ubbi maaran eqqili guyutanaatikka deessa

ichashu asi maalara eqqis beetees istafeka issu adde gidishi oydati inde gititi cimaf eqqi zaageti meekko asa naa giddinne haasayeshe qoncisees

Isin keetta giddoni heedsu adde eqdaagisi beeto suna istafekka issuy sintara diisaa gi sufe maydi esa xeelishe beettis issikka nom'ay doro doorossida asakko

Paayda amma tawuqe kesi siya asi maarara eqqishi wuykko naagishe beyuse izappeka sinta bagqara waanna keesi yeege eqqisi wuykko utifi ba kubirey boochishe be'ees.

hayssan taani beyashi diize aaze beekko cora asi ista shiqidi matawuqe woykko payda kessishe beettishe duosuna issi asikka guye baggan

Hayssa taami bey wode cora asay issipe uttidi xaafishe issi meyasidara maxala maay7ada ekkidara bettashe doos izappe yu7o baqada maatay geess.

Hayssantaasi beetizay azazi gikko gutha najji iisipe maarada ekkidi bandana eresida sidara bida issi machiyo sidi giiko isigidi okka xeelidi eqqisa geessa qon'isees.

Ha'i wode nu kawotetti eresidu merananka maltawude woykko digitale keehi koshshes geetisebi xora asay kesishe woykko footo dentishe beettees.

Toho kowasse ka7ida kalasachati banta mayo maayidi xooni makoogappe sintaana kushe dinti ufaytidinne guppidi diizayisa misile bessiza woykko qonisidayeo.

Haysantaassi beettiza misile bolla badda qooreni xoonduo ga wuththidanne baayu mayda toho koaasekka sinchati ufaytishe yedhishe baci atommi beettiza misileekko.

Haysan ta biyode banta maayo maayoya kasinchati maalan ekidi ha xeedi dibdi ufaytishe beettees issafekka issoy giddo egidi dumma maayo maayisko

Mena soohuyi diisa naani too koaasiya kayda kaasanchafi issife himbetishe wiikko sinta baggi biishe bees izapfeka guye baggara wrikko guye baggara mela mita dees

Hayssa bitidi diizay aase miikko walayka dichcha too goaasse meerati issafe eqqibe kaaphuna mikko higatishe diza yaaza bodeda dayssikko

Aho sohon guruta nayti toho koaase ka ishe dees istafeka nam'u adezi buye sara eqqidi xeelishe wiikko beidi de'ossona

hayssan tane darshe diisi gase wiikko meda suho hissi nay koaase guikko too koase kaaqishenne koasenaa gish deetes istafekka sinta baggara eqqida asi guyettes

Hayza muusi beetisay aaziy diikko too koaasiya kaasanchati issippe maalara eqqidi ha seelidi doossona istafekka guye baggara cuura asati doossona.

Hayzaame beettizay aazi taassi diikko saani noyetada xeeliyo woode woykko beywode attuma nayti woykko banta isporto ootidi bolla biishidi woikko mintidi eqqizaa geeta.

hayssa tani beyafe woykko selafe diizoe asiygikko toho kowaase kayda manci yesu maala gididi guyerani sintara hokkizanne eqqizi beettishe woykko footo dendishe betis

Hayssan tani biyashu diize misile ay quncisi yikko gammocencha ekirkohas buden geetetti daageti keehi ooleti xooneti hizogappe dendagane hashshu sadu yidetta giita gattees.

nayti weyko kaasanchati koasi ka ana shin korotidi banta bolla minditi she mekko woxxishe betiya misillekka hasohon lees izappe guye baggara toppo bandabi kaaqeti beetees.

hayssa toho koase ka7ida manca nayti bantana erisida gitisa maarara eqqiza amiti beettishe dis itika kowaze giddin eqidi bettosena

hhayssn tane be7ash dize hazi dikko cora mayti wodhdhish bettesikko ista peka guyera lo7o sohoy beettessikko ha natikka lo7eti woddish doossona

issi keehi cora gidiza asi keehi eqqidagetikka beettosonna izikka isi mala maayo woykko minbor maaydi ekisi banta kushe xoqo oottida geti beettusona

Hayssi tani xeelishe beetise aziigikko isimana may7o mayda dutanchati kko wotanchati isipe beetu sona izikka maarara eqqisi asa sorotiti isforte ooso giditi eretees.

Haizan taassi beettiza yo7o azazegikko cora tufu kowasi kayda nayti banta maayo maaydi na7u saha wokko chita gididi eqqizaageti bettusana bantabekka giddon issi misile wottis.

Hayssan tani biyasha diize aase yiko dumma dumma wode dumma dumma kalkuletere go7ettanas go7ya miishi maarara uttisa gani issoppe yeero gakkanaas shin xaabetti yeetees.

Hayzan daassi beetiza misil bolla taasi beetizemikko aaze giikko bishimaari mita chaadana woykko miissana maaddiza buqudi woykko miishi beetizaara qoncisees.

Misile bolla be7ido miishi daro go7a immida woykko keetta keessanaassi go77a immiya miisha gididi keehierettees.izikka awombbara bolla uttidi beettishe de7ees.

asa naata harkeppe fattana dadena xale maalan ittiti istagijdzoon biirekka didaage beetees hagiikka asa naatu paayatetta naaganas maaddisa go7a gidiri eretes

Issi lo7o miisha oyqida miishi sinta baggara beettishe dees izikka ba giddon duufe woykko biire oyqqidi beettishe dees issi koshekka beettees.

Issi oyddu miishi issippe eqqidaga be ashe days ha miisha sunti aybakko taassi eretenna haga ooni erandesha yaagada.

Hayssa taanne baashe hoykko xeellashe lizuy azinikko issi buquri dumma dumma iga wottanassi go'iza igi maalara uttini salo meli so'o phici de'ida iga wotisa beyaas.

hayssanni tayo aze beettize gikko issi doona baggara aaho gidiza oco sofe deino miishi beettise de7ees

hayssan tani xeelishe taassi beettisa azze giitto birakka wuykko lastikeppe oosettida miishi issi bolla xaaseti utti daagi bettishe dees

Haasi taasi bittize azi giikko thaane xeeli hodi nam'u wiiqati mitosena isikka ayzakkonne xuufi yetan saabettida ge indisattu hagazan yaagide silfer oose giitizira.

kareta meraranne zoo merara oosethi uttida zeero ayssa naa7a geetettidi saafeti uttida marshimi hasasi misile bolla beettishe degko koncishe dees

Hayssa daani biyassa ti see hazeegikko lu'iya soho naa'u ashshawetina woykko kaachane widuna abako diizi itika maalara eqqenna woykko shiiqi uttida biyasi dayis.

Wodey ehiddo lo7o miishay biitta guyage qooda keehi cora gididi bettishi deess ha sohonka tani xeellishe hasohon deya miishi keehi al7okko.

hayssan tani beyaza gize azi giikko hayta wootiyo miishakko ha mishakka hayta wootidi daro yetta siyanaw maaddishe edoosikko ha miishay lo'o eretees

hayssan taani be asha dizee aase hiikko aaho kameera makina ha simmada miishi beas qasseka isi baggara nam7o naynti hemetishe bee-as

Biskileda laagiya wolkko isso issoyra woxidi diisa coora asati dhoge wolko asfalte bolla beettosuna etikka banta ayfen malasade wottidi hubenka qobo woottidi woxishe beettaees

Ha sohon beettiza hare some doossa ki dishin ashyassi caamesi giadhiqa efaanas maaddisa go7a inmida goykko eesso me doossa

kawo oosancefi huykko sinta kaaletiyageeti isipe maala oyqidi saykile laaggish huykko aan biish beiish deettes istafeka guye bagkara wokka bo7yo say dees.

Oge bolla weykko asfalti bolla nam'u addi motore bolla uttidi haaseelishe dizaayeti hidu sana izappe sinta baggara hizu motorenati lakkishe beettees.

Haragaare ogera issi pirashe caani ekidi moxishe beettees appeka sinta baggara issi atti oge bessishe geettees

Issi maca aya ba kushen kiranche pheyqqada lasalakka maayada koote maayada gorde getada guye xeelayda mincheyda diisaaro qonxisees.

Hayzan taassi beetizay azegikko nuu mitiyo wekko tooppiyo sintala kalatida abi anudenne adanich habebe eqqizaageti bettosana abikka baayen worasibe wootti shekko

Tani be'ashe dize azi giikko cora gaamilati caani ekkidi oge bollara issife biide diishi be as etikka keehi lo'o sona.

issi aaho ogiyara oykko asbalte bollara issi ayssuzi geetettida makini laaggishu weykko hiishe deees issafeka muye baggara issinna makina woykko motore laaggawoos

hayssan tani be'ashe dizay azi gikko issi lo'o misile ha ta beyashe woyikko xeellashe dees ha misile bollan lo'o issi makina beetteesa

tani beyashe oydo xeellashe diise azi miikko dam7u asati gaari wuydo mahina golla iqa caanibe sobishe doossona ista beeka sintabakara asi dees

Hayssa taani deasagisuy raziikoo kartoolin ishi igi sintaara cooratti uttidasun istafika guye baggara bootta keeti salo'ekka beetishe deess.

ichashu asati isippe lo'o sohon eqqida gidishin istafekka sinta bakara issi addey eqqidi eta abakko haasayssidi ziyage beettes

tani xeelashe dize-azi dikko aho kame ogeera isi makina eqqada bettashe doosu istafekka guye bagkara mabrate mitti beettishe dees

issi atte ba ayfen manaxebe wottidi dumma dumma makelappe sinta baggara eqili odo gattishe bettishe deess isappe guye baggay cora mayini beettees

Xeelide keehi lo7ida poogeketay beettees izikka keesesi wurigaginni isey gudeenna sugaykka beettees hagikka asa nayti daanashin lo7o gif eretie

heedzdzu asati issippe eqqida gidishin istafekka issinna indo gidishin issi addey waraqata oyqidi xeellish mikko nabagish beettees

isey keehi lo7ida keetti lo7idi eqidi wulidi betishe dees istafekka sida baggara mitikka ekidi betis haso orekka keehi lo7ida suyo

Ke hegita wagga pooke qooda meekko paaydoon cora gidisa mooqi beti bettishi da7es hase weekka alisababe haara beettenda soho beretidi eretees.

Issi aaho lo7o keetta giddon cora asi isipi shiiqidi ha xeeliidi baynda kushinka aybakko maay7o oyqibi pooto dendishe diya issa biettes

Cola asi algan mikko ichidi ba kushepfe suuka immisheykko du7iseshe beettees haniikka lo7o7oso gidizaga eroos.

Isi lo'o sohonne keeta biddoni nayti umborara uttidi haasayidenne kompetire bolla xeelidi diiza naachi ye lagati leetishe dees izimmaa okada hasayishe bettees.

ha sohuwan tane xeellashe wiikko be ashe diizi aaze wiikko issi keehi lo7i keteti keetta uttida sohoy keehippe loo7i age beettishe dees

isi addey bootta bollara maydi gawaniko ayibekko maydi haa xeeledi eqqidaagey betees izafeka guhe bakara pooke keetta qoncisidi de'essi

Tibulte ministere yaagida suufi hagappe kase baggikka keehi eretida miho hayssanka ta beegish wekku silishe taasihi qunxidi beettise diiza miisha genidi eretis

Hayssi tani xeeleyo wode ishi woga keeththi maalala eqqizaage biittes hasofikka naati luxidoekko tamardosoo geetetti eretes izappe guyera xoqa derenne saloy beete.

hayza tani mesa shoykko xeelashe diizoy azigikkoa kawo osanchati isi sooho shikide banta komputeren abakko oottishin diiza azikka beetis nam7a nam7a gidizin utizaagitikka beetis

guuta nayti issippe shigi eqidi banta kushin goncho weykko giisha oykidi istafeka guye baggara ribi lerne achchi giiza suufe ingilisatu xapeti betides

Hayssan taasi beettizay aazinikko nayti issippe uttidi kombidenen xeellishi hookko abakko xaabish beettes issika citana uttidi issoy issoda haasayishe.

issi adde ba qooren afala xaaxile maqrofooni haasa dinna ba7aydinka malasere motini haaseelishe do7us isikka ta erun asa mulassees

tamaare nayti baynta kilaassin patanettishin heekka hokki dibdikka bantadoonan baaske wuttidi xiillushi beettosuna itikka dhagakko dababish beettosona.

issi astamaari nayta maarara utisidi tabarsishe beettees izi urtido sohoykka miti coo eqqida soho gididi beettishe miikko no7enna gididi

issi aaho ooweli isi adde ekisi ba maayo maay7ili baayfi modaside wootidi haaselishe beettees zafemiyeera wokka udu mikko aspalte beettees

Haysan taassi beettiza aze gidikko oge bollara issi makina moodadiishin oge tarafike eqisi deeli dierekko mochise dizaaniti beettees yizapuge baggara miicthikka beetties

Hayssa daani beasha disi aasisbikko biita guya makinay eqqizi miita goyshinne izapfekka sinta bagkaranne guya bagkara asay eqisi issipfe uotishe beyas.

Hayssan taani beyasha diisee aazenikko aaho ubi wekko aspalte kantidi liishi disi mahininka ya baggara ha kantayda diisa misile qoncisida yookko.

Yessu asati sinta baqara eqqizi haasayishe weykkko tobishe beettes istapeka guye baqara biitta giigisa weykko belidi dishe makini beettees

izi aho ogeda wekku aspalti bolla cora asi eqizi deelishe beettees hasuonka tirafike wekko oge maara naagisida izi ekizi xaafishe aywakko beettees

Hayssan taasi beetizay akko aawi miikko cora asay istafe eqqifi buge xeelishi haatti goggishin be7ees hasohoykka keehi yeeshees

issi biiro woykko bela diiza sohoone hasati issife utidi bootta bulara maa7ida addesi haasayiti woykko tobishe deettes istika haa seeeleede lo7o suma

hayssan taani biiyoose oge giiissa dalu asi isip giissishe sintafaqara makini haayyuude miyeera shubukku maabarate shubuyaha biidagi betishe dees

issi aaho ogeera wiikko kameera issi wakka makine miishe nam7u asati yabagara himettishe beettes istafekka guye baggara saloy beettishe dees

coora asay issappe oge bolla eqqishe beettes ha asaykka daroppe shiiqidi tobishe woykko aspalde bollara makini eta sinta yiishi beettees

isi woga aspalte beettes hagadaka isi kaame mushenne amuyegga malameti beetishe isidaka waci mimeera kantishe beettiza misile oncisees

Yelaga mayti ogi yiishise weekku lettishe bessida bihilekko izafeka guye baggara soreta naabisida isi addi ekifi eta xeelishe bettees.

Issi mela biittan cola asay issife shiigidi bookkishe beettees he asayka olla kuntishe boykko issife maaletishe bessees isappe sinta bagkarakka aaho sohoy beettees.

Issi aaho ogeeda biidda goya makinika qasseka sinta wa gaala qardoone miyela asinne mena sohoy eqqizaade taassi beetteesa.

Hayssa tani beeshe diizee azzigikko isi keettiya barka eqqisara deettawus isaka asa nayti sheeshe sheyana mikko sheba ekana baadisa keetta

Hatta isi sohoppe harasufo ehanas maadaza eqi wikku tubbu xaaxati uttidaaga coora asi eqqidi xeelishi wiikku be ishe beetisa musille xunxisees.

issi xeelin keehi lo7i ekkida miisha yuushon cora asa caamma kanche beettise deesi izafekka sinta baggada diya miishin al7o miishakko

Issi keetta giddoni bobba wikko hatta ehana maajeda miishati keehipe beetto suna ita melaykka salo mela midishe issi addekka ba hogun qobowotidi eqqizi yeetees

Nam'u handeti issippe eqiti banta kushe meetishenne istafekka guye bagkara cuura asi eqqidi naa gishe adees istafekka isimma ba hoin kobe gotada.

issi aho qulquro kiitti beetees izikka salamela ametetini lo7e oltizaamekka beetees izapegera miti beetishi deees

Issi asinne beetena soho mela biitti olbooketidi beetishi dees izaapeka miyeeranne goyera soqu giida sohotikka beettosuna ha sohon asekka baa.